Lɔɛ gyamaa la di vũũ. Pɛmpɛlmɛ be la a sonsogleŋsogɔ, lɔzeɛ kaŋ zoro la a sokoɔraa zu. A zie waa la sɔglaa lɛ.

Filaaware sԑloo zie la. Ka noba banaare a are a kaara a filaaware zu. A zie waa la yͻͻvaare kyԑ ka a pͻgebͻ toore ba nuuri.

Lͻre kãã emmo zie la. Noba banaare are la, ka a lͻͻ ayi a are a lͻre kaŋa waa la yͻͻvaare ka kaŋa meŋ waa pelaa.

Pɔɔbɔ gyamaa la are kɔge panal sola panal. Ba nyɔge la taa nuuri a zɛge do saa. Teere be la a zie. Kyɛ ka saluoni waa duoni lɛ.

Pɔɔbɔ gyamaa bebe. Larɛɛ yaga biŋ la a zie. A pɔge zori la bon boma a kporo ennɛ a raba kaŋa poɔ.

Noba bayopoi la a zeŋ kuro zu. Ba su la kpar tɛɛtɛɛ. A zie waa la sɔgla.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

Biiri bata la, a ɔnnɔ baa kõɔ. Ba taa la bootiri ata. A booti kaŋa waa la pelaa, kaa kaŋa waa duuni. A kõɔ waa la doɔre.

Pɔge la zeŋ dakogo zu a maala seemaa a zie waa la sɔgelaa. A yiri daŋkyin taa la dare.